Paɣi n ʒɛya o ʒɛla du duhigipuuni o mi dirila bindirigu paɣi maa yɛla liiga sabinli ka so jiniam zaɣ ʒɛɛ ka foon pa o sani ka ŋmana tam du duhigu maa puuni

Teeku kom n-dɔya ŋɔ ka anashaara ŋarima pampa kom maa zuɣu tihi gba zaa nyɛla din be kom maa puuni ka kom maa ku dɔya n-nyɛ pam tihi maa gba zaa nyɛla din galisi ka anashaara ŋarima maa gba zaa nyɛ din galisi pam

Bihi ayi n boŋo bia yino nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka pamdi bia yino ŋunla bia yino ŋunla ʒila tingbanni ka zaŋ o maŋ jɛli ŋun pamdo maa ŋun pamdo maa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka pamdi ŋun ʒi tingbanni maa

Paɣa n boŋo paɣa maa nyɛla ŋun di o maŋa viɛnyɛlinga paɣa ŋo nyɛla ninvuɣu so ŋun diɛmdi diɛma n tiri salo din yɛn chɛ ka salo maa ka bi niŋ suhupiɛlli paɣa maa pilila zipiligu ka wuɣi o nuu zuɣusaa

Paɣa n ʒiya n chimdi achomo paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu ka achomo maa ka di bɛ pai puuni ka kpam gba zaa bɛ di puuni ka jɛrikan ʒi o sani ka paɣaba ayi ʒi o sani n ti pahi bihi ata

Papasara n bɔŋɔ paɣisara maa nyɛla ban di bɛmaŋ naɣichinsi viɛnyɛlinga bɛ nyɛla ban yɛ chaan nim bɛ nyin goyani ka piri bansi bɛ nuhuni paɣasara ŋɔ nyɛla ban so chinchina Paɣasara ŋɔ nyɛla ban wari waa waamaa nyula bɛ kaya ni taada waa

Kanbon nanim n ʒiya ŋo nanim maa nyɛla bin ʒi katalɛm ni nanim maa ʒimi ni bi kpambaliba kpambalibi maa shab nyɛla ban gbubi katalɛm maa ka shab nyɛ ban ʒinʒi nanim maa tooni

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu n duɣuri bindirigu duɣu nyɛla din tam kurifooti zuɣu ka tahapoŋ tam teebuli zuɣu suu gba zaa pa teebuli maa zuɣu ŋmani nyɛla din tam teebuli maa zuɣu ka chɛrigi pa teebuli maa zuɣu

Bia ŋo nyɛla ŋun ŋmɛri luŋa bia maa nyaɣala luŋ maa luŋ maa nyɛla dala dala luŋ ka bia maa ka o ŋmɛri maa o nyaɣala luŋ maa ka ŋmɛri luŋ maa n niŋdi salo shab ban bɛ o sani maa

Daabia n boŋo paɣa n nyɛ daa bia maa paɣa maa nyɛla ŋun kohari chinchina chinchina daabia n nyɛ paɣa maa o biɛla o shitoɣu puuni ka chinchina nyɛ din bɛ shitoɣu maa di puuni

Sarati n niŋ ŋɔ yili n lu maa yili maa nyɛla din chɛmsi nim piligi piligi n kabi kabi do tingbani puuni alobo biɛɣu n niŋ maa alobo maa nyɛla din saɣam yili maa zaa

So n gbubi kapu ka tii bɛ di puuni pileet gba zaa nyɛla din tam teebuli zuɣu ka paanu bɛ di puuni buku gba zaa nyɛla din pa teebuli maa zuɣu ka kaapu din nyɛ gilaas gba zaa tam teebuli maa zuɣu laɣari gba zaa pa teebuli maa zuɣu

Bipuɣunbili n ʒiya maa bipuɣunbili maa ʒila kuɣu zuɣu bipuɣunbili maa nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli bipuɣunbili maa nyɛla ŋun gbubi kompita kompita maa nyɛla din tam teebuli zuɣu kolba gba zaa nyɛla din tam teebuli maa zuɣu

Daa ni m-bɔŋɔ niriba pam nyɛla ban be daa maa puuni loorinima nti pahi motonima nyɛla ban be daa maa puuni bindirikɔhiriba gba be daa maa puuni ka ban kɔhiri binwala kubekpaakpa gba nyɛla din be daa maa puuni

Doo mini bia n boŋo bi nyɛla ban ʒi bindirigu dibu sheebia maa piila bindirigu n mali niŋdi doo maa nagbani ni doo maa nyɛla ŋun kpa ninkpara bindira nyɛla din tam teebuli zuɣu ka diriti mini suhi bɛ bindira maa puuni n bɛ ŋmana puuni

Kpatoonsi n boŋo kpatoonsi maa nyɛla bin bɛ ŋarima puuni ŋarima dibaayi n bɛ kom maa ni kpatoonsi dibaayi nyɛla ban ʒi ŋarim shɛli din nyɛ tuuli maa ni ka kpatoonsi dibaata ʒi ŋarim din pahari ayi maa ni piɛri nyɛla din bɛ ŋarima maa puuni

Salin gbiribi n boŋo maa ninsal nim ŋo nyɛla ban gbiri salima bi gbirimi yihiri salima tingbani maa puuni bi nyɛla ban gbiri gbira ka ban koriti gba zaa korita ka ban ʒiri tankpaɣu gba zaa ʒira

Daani n bɔŋɔ soochɛ kɔhiriba yɛla ban bɛ daa maa puuni bi yɛla3 ban kɔhiri bini yahira balibu balibu din kɔhiriba yɛla ban bɛ daa maa puuni ka nanzuu kɔhiriba gba yɛ ban bɛ daa maa puuni sanzi kɔhiriba gba zaa bɛ daa maa puuni bini kɔhiri bini yari shɛŋa ŋɔ yɛla din bɛ pɛri ni.

Niraba n ʒi duu puuni ka so ʒɛ bi tooni n wuhuriba bi nyɛla bam mali kompiuta nim ka di za bi tooni ka ŋun wuhuriba maa mii ʒɛ bood gbuni n sabiri pari di zuɣu o ʒɛla bood din nyɛ zaɣ piɛlli gbuni